Mwaizviziya here nyamashi unouyu kuti hosha dzinosiyana siyana mukati mwendaramo yedu uye hosha tinosisa kudzidzivirira zvine ungwaro ngekuti dzinotikurira uye tinosisa kumwe mutombo patinenge tine hosha.

Tikaningira hosha dzakasiyana siyana tinoona kuti vantu vazhinji vanobetsereka kubudikidza nekupiwe mutombo ngekuti hosha dzinosiyana uye hosha dzinouraya kana muntu ukasayihinwa.

Mwaizviziya ere kuti hosha dzinosiyana siyana mukati mwendaramo uye hosha dzinosisa kudzivirirwa kubudikidza ngekuenda kuzvibhedhlera kunopuwe mitombo muntu wotomwa wohina hosha .

Mitombo mizhinji yakanasirirwa kuti ihine hosha dzakasiyana siyana mukati mwendaramo dzevantu uye mitombo iyi inenge yeitoziva kuti ndinorapa hosha yakadai.

Gwinyiso remene mene hisha dzinosiyana siyana mukati mwendaramo uye hisha dzinosisa kudzivirirwa ponapo patingafungira kuti muntu wane hosha unosisa kuenda kuzvibhedhleya kunohloyiwa.

Nyamushi unoyu tinoona kuti hosha dzakabawanda yaamho uye hosha dzinosiyana-siyana mukati mwendaramo mukati mwendaramo dzevantu. Tikaringira tinoona kuti muntu unosise kuramba eihloyiwa mukati mechibhedhlera kuona kuti haana hosha here.

Nyamashi unowu kuti hosha dzinosiyana siyana mukati mwendaramo dzevantu uye hosha dzinozoita kuti vamweni vaende kuzvibhedhlera kunopiwe mutombo mutombo iyi inoshanda kuhina hosha.

Gwinyiso remene mene tinoziya kuti hosha dzinosiyana mukati mwendaramo uye vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhleya kuti vakone kuhinwa hosha dzakasiyana siyana mundaramo mwavo.

Igwinyiso remene , maizviziya ere kuti hosha dzinosiyana mwukati mwendaramo uye hosha dzinotsitsa kunge dzeirapwa kuzvibhedhleya ponapo patinopuwe mutombo.

Tikaningira nyamashi unowu tinotarisa kuti hosha dzakasiyana siyana uye hosha dzinokonzerwa ngezviro zvakasiyana siyana mukati mwendaramo yevantu hosha chiro chakabaashata yaampo.

Hosha dzinosiyana-siyana mukati mwendaramo dzevantu. Kune hosha dzinorapika kune hosha dzisingarapiki kana hosha ikasarapika vanokupa mitombo vekuti idzikire. Asi irimwo mukati mwemutumbi vako.

Nyamashi unowu tinoningira kuti mukati mezvibhedhlera vantu vazhinji vanofundiswa maringe nezvehutano uyehe mundaraunda vantu vanotofundiswa nezvehutano uye vanosisa kuchera mvura yakachena kuti vamwe.

Tinozviziya ere nyamashi unowu kuti tikaningira mukati mwezveutano tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kufundiswa maringe ngezveutano uye tinosisa kuvaronzera kuti muntu weshe unosisa kugume kuzvibhedhleya.

Nyamashi unowu tinoona kuti mukati mwezvibhedheya, vantu vazhinji vanoendemwo kundodetserwa kubudikidza ngekutengeserwa mitombo ,uye ngekufundiswa maringe ngezveutano , kuti utano hunochengetedzwa sei.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwezvibhedhleya vantu vanofundiswazve maringe ngezveutano, uye vantu vanobhuirwa kuti vane kodzero yekuuya kuzvibhedhleya mukuvo veshe pavanenge vafungira kuti vanoda.

Tikaningira nyamashi tinoona kuti mitombo mizhinji inosisa kunge yeidetsera vantu uye vantu vanosisa kunge veienda kuzvibhedhleya kunodetsereka ponapo pavanoda kudetserwa.

Mukati mwenharaunda dzatinogara tinosisa kunga tiine mmvura yakachena yekumwa, tinosisa kunge tiine vantu vanotakura marara kuitira kuti tisabatwa ngehosha dzakasiyana siyana idzo dzingada kutiuraya.

Maizviziya here kuti kuva nemvura yakachena ndiko kunotanga kuti muntu ave neutano muntu akashaya mvura yakachena hutano hwake hunowira mumawere unoramba weirwararwara .

Tika ringira nyamashi unowu tinoona kuti mitombo mi zhinji yakanaka maningi uye vantu vasati vamwe mitombo vanosisa ku fundiswa zvaka nakira kumwe mutombo uye zvakanakira kuramba wei hloyiwa maringe ngezve .

Igwinyiso remene mene tinoziya teshe kuti mukati mwezvibhehleya tinoona vantu vanofundisa maringe ngezveutano izvi zvakanaka maningi ngekuti vantu vazhinji vanosvika panguwa yekudetsereka

Ngendaa yehutano hwakakosha, tinoningire kuti muntu inosise kumwe mvura yakachena ponapo paangadai ari muganga mwake kuti adziirire hosha dzemundani kana dzekuchaya.

Maizviziya ere kuti mukati mwendau dzatingadai teigara vantu vanosisa kubetsereka popapo pavanenge kubudikidza ngemvura yakachena kuti utano hwavo hwurambe hwakagwinya mundaramo yavo.

Mwaizviziya here kuti mukati mehpenyu muntu weshe unosise kuaine kodzero yeutano. Kuti muntu aone kodzero yeutano kunosisa kunge kune mvura yakachena mumuganga mwaanogara.

Mwaizviziya ere kuti nyamashi unowu tinoningira kuti vantu veshe vane kodzero yekunge vane utano uye kuti utano hunyase kunga hwakagwinya hunotangira pamvura yakachena yavanomwa.

Munozviziya ere kuti utano hwakakosha maningi mukati mwemunthu nekuti utano hunoita kuti munthu ave munthu panevamweni vanthu uye akwanise kushandidzana nevamweni zvakanaka mwiri wake wakagwinya.

Nyamashi unou tinoringira mukati mwendaramo dzevantu tinosisa kudhibana nevantu vanofundisa maringe ngezveutano ngekuti utano chiro chakakosha maningi mukati mwendaramo yevantu.

Igwinyiso remene mene tinoziya teshe kuti mukati mendaramo yedu varumbwana vazhinji vanosisa kudetsereka uye zvitano zvengondlo kuvarumbwana zvinosisa kunge zveivhenekwa.

Maizviziya ere kuti utano hwendxondo hwakakosha maningi. Ngeiyi ndaa kuzvibhedhlera kune ndau inochengetwa vantu vangadai vasina utano hwakakwana hwendxondo vanenge veifundiswawo humushando hwavangazoita.

Mwaizviziya ere nyamushi unowu kuti mukati mwendaramo yedu tinoona kuti hutano hwendxondo hwakakosha maningi ngokuti hunoita kuti vantu vakone kugarisana neamweni zvakanaka mukati mwentaraunda yavangadai veigara.

Nyamashi unowu tinoona kuti mukati mwendaramo yedu utano chiro chakakosha maningi uye vantu tinosisa kunge tineutano wendxondo kuti tive vantu panevantu uye tikwanise kudetsereka pona patinenge tiri mundaraunda.

Gwinyiso remenemene tikaningira nyamashi unowo tinoona kuti vantu vazhinji vonosisa kuhloiwa mqringe ngeutano hwe nxondo ngekuti nxondo ndicho chiro chakabapinda kukosha panyika panapa.

Mwaizviziya ere kuti utano hwendxondo hwakakosha maningi ngekuti ndihwo hunoita kuti muntu akwanise kugarisana nevantu vakawanda mukati mwentaraunda yaangadai eigara.

Igwinyiso remene-mene tinoona kuti mukati mwendaramo yedu kune vantu avo vane ndxondo dzakashota asi vantu ava vanosisa kubetsereka kubudikidza nekupiwa mitombo muzvibhedhleya kuti vadzikame.

Mukati mwendaramo yedu tinoona kuti ndxondo dzemuntu dzakanaka maningi asi ndxondo dzinoshaishirwa hunge muntu akagara pakanyi kana pane bopoto vantu vasikakoni kugarisana nevamweni zvakanaka zvinoshaishira utano uhu.

Maizviziya here kuti utano hwendxondo hwakakosha maningi mwukati mwendaramo yemuntu ngekuti hutano uhu ndihwo hunoita kuti muntu akwanise kushandidzana nevamweni zvakanaka mwukati mwentaraunda yaangadai eyigara.

Tikaningira mukati mwendaraunda dzetinogara tonoona kuti ndau idzi dzinosisa dzakahlamburuka yambo kuti dzivirire hosha dzakasiyana siyana kuti dzibude

Gwinyiso remene mene tinoningira kuti mukati mezvibhedhlera mune vanhu vanoziya maningi nezvemutombo tikaningira nyamashi unouyu vanhu ava ndivo vanototipa mutombo muzvibhedhlera .

Mwaizviziya ere kuti nyamashi unou mukati mwendaramo vanhu vanosise kuende kuzvibhedhlera veihinwa hosha dzakasiyana siyana uye zvinodetsera kubudikidza ngekupuwe mitombo yekuhine hosha

Mwaizviziya ere kuti mukati mwezvibhedhleya vantu vazhinji vanoendamo kuti vanodetserwa maringe nezveutano nekuti utano chiro chakakosha maningi mundaramo yemuntu uye mune vantu vanoziya ngezvazvo.

Nyamashi tinoona kuti mukati mwezvibhehleya munoshanda vantu vakasiyana-siyana, munoshandahe vana mukoti, madhokodheya avo vanotidetsera ponapo patingadai tazwa kuti tine hosha iripa.

Gwinyiso mukati mwezvibhedhleya munoshanda vantu vakawanda maningi tinoona mune madhokodheya tinoona munana mukoti nevatyairi vanotyairi vanotyaira movha dzinotakura vantu vanorwara.

Maizviziya ere kuti muzvibhedhlera vantu vanoendemo kuti vanodetsereka maringe ngezveutano hwavo uye kufundiswa maringe ngekudzivirira hosha dzakasiyana-siyana mundaramo.

Ndaramo yedu takabakomborerwa yambo ngekuti pane zvibhedhlera ndau yatinosisa kuendayo patinonzwa nyama dzedu dzeipanda ngekuti ndau iyi inodetsera vantu ava.

Mai zviziya ere kuti mukati me zvibhedhleya mune movha dzino shandiswa movha idzi dzinoita mishando yaka siyana siyana dzimweni dzino takure mitombo dzimweni dzino takura vantu vano rwara.

Maizviziya ere kuti mukati mundaramo yedu vantu vanotofundiswawo maringe nezveutano kuti unochengetedza sei utano uye muntu unoramba sei wakagwinya mukati menyama dzako usarwararwara.

Mwaizviziya ere nyamashi unowu kuti vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhleya kufundiswa maringe ngezveutano dzimweni mikuwo vekuzvibhehleya vanohambawo veitifundisahe maringe nezveutano.

Igwinyiso remene-mene tinoningira kuti muzvikora vantu vanofundiswa maringe nezveutano uye izvi zvinoita kuti vantu ava vaziye ngezveutano uye vagone kudzingwarira mundaramo dzavo.

Igwinyiso remene mene vantu vanekodzero yekufundiswa maringe ngezveutano nekuti utano chibari chiro chakakosha yaamho mukati mwendaramo yedu ngekuti utano hunosisa kuhina hosha dzatingadayi tinadzo.

Tikatarisa mukati mwendaramo yedu tinoona kuti vantu vazhinji vanohamba veifundiswa ngevekuzvibhedhleya maringe ngezveutano, uye utano chiro chakabakosha maningi tinosisa kubayaiya patinofundiswa.

Maizviziya ere kuti muzvikora vantu vanofundiswa maringe ngezveutano, izvi zvakanaka maningi ngekuti zvinodetsera varumbwana vedu kuti vakure veiziya maringe ngezveutano nehosha dzingadai dziriyo.

Mukati mwentaraunda dzatingadai teigara tinoona bantu vanohamba veitifundisa vamweni maringe ngezveutano uye banthu ava vanosisa kutifundisawo kuti tiziye kuti hosha ikatibata todini.

Igwinyiso remene mene utano hwakakosha maningi mukati mwendaramo yevantu, vantu vanosise kuramba veifundiswa maringe ngezveutano kuti vadetsereke ponapo pavangadai vane hosha.

Maizviziya ere nyamashi unouyu kuti mukati mwendaramo tinona kuti utano chiro chakakosha maningi. Ngekuti hutano hunosisa kuti betsera ponapo patinenge tazwa hosha tikaziya maringe ngezveutano tinoziya zvokuita.

Ngendaa yekuti vanhu vazhinji vanoenda kuzvibhedlera kuno detserwa tinowona kuti kunofundiswa maringe ngezve hutano, zvakakoshera hutano uye muntu weshe unekodzero yehutano.

Ngendaa yekuti vantu tinobatwa ngehosha dzakasiyana-siyana, vekuzvibhedhleya vanohamba veitifundisa maringe ngezveutano. Kuti hutano kuva nentaraunda yakachena kuva nemvurahe yakachena.

Mukati mwentaraunda dzatinogara tinosisa kuziya antu kuti mukati mwezvibhedhleya munodetserwa ponapo petingadai tabatwa ngehosha dzakasiyana siyana mukati mwendaramo dzedu.

Zvadini kunaka kuona muntu unobetsera vantu maningi maringe ngezveutano. Zvinoita vantu vekuzvibhedheya zvakabanaka maningi ngekuti vanotumira vantu vanotifundisa maringe ngezveutano.

Vantu vazhinji vanoda maningi kuziyiswa maringe ngezveutano ngekuti havaziyi ngezveutano uhu vekuzvibhedhleya vanosisa kuhamba veitifundisawo ngezveutano.

Tikaningira nyamashi tinoona kuti vantu vazhinji vanoenda kuzvibhedhleya kuti vanohloyiwa, uye vanodetsereka kubudikidza ngekunge veidetserwa mukati mwezvibhedhleya umu. Muzvibhedhleya munopuwa vantu mutombo.

Vantu vazhinji vanosisa kuenda kuzvibhehleya kunohloyiwa maringe ngezveutano ngekuti utano chiro chakakosha maningi mukati mwendaramo yevanhu ,munhu ukaonekwa kuti auna utano vanokupe mutombo.

Mukati mwendaramo yedu, tikapinda muzvibhedhleya tinoona kuti ,munobetserwa vantu vemhando dzakasiyana-siyana ,uye mukati mwezvibhedhleya mwona umwomwo, ndimwo munobetserwa kuhina hosha.

Ngendaa yekuti mutombo inoshanda zvakasiyana-siyana tinoona kuti muzvibhedhleya vantu vanopuwa mitombo kubudikidza ngehosha yavanenge vabatwa uye vanofundiswa kuimwa mitombo yakhona.

Igwinyiso remene-mene, tinoziya kuti nyamashi unowu tikaningira muzvibhedhleya, tinoona kuti kune midziyo yakasiyana-siyana inoshandiswa kudetseredza vantu vanorwara kuti vave vari nani.

Maiziya ere kuti nyamashi unou mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kudetserwa kubudikidza ngekupuwa mitombo yakasiyana siyana mukati mwendaramo yavo izvi zvinoita kuti vantu vakone kudzingwarira.

Maizviziya ere nyamashi unowu kuti mukati mwezvibhedhlera vantu vanopindemo kuti vandodetserwa maringe ngezvendaramo yavo uye kuti vandohloiwa maringe ngezvehosha dzingavanonokera .

Vantu vazhinji vanosisa kuenda kuzvibhedhleya kunodetserwa maringe ngezveutano hwavo, uye zvinoita kuti vantu vasangofa kubudikidza ngehosha dzemahara-mahara mwukati mwendaramo.

Igwinyiso remenemene tinoona kuti mukati mwezvibhehleya vantu vanoendemwo kuti vaende kunohinwa maringe ngehosha ingadai iripavari izvi vanopuwe mutombo.

Igwinyiso remene-mene mukati mezvibhedhlera munoshanda vantu vanoziya maningi nezvemutombo uye vantu ava tinosise kuvaremekedza mukuwo, nguva dzeshe ngekuti ndivo vakabaabata upenyu hwedu.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwezvibhedhlera, tikagumemwo tinoona vantu vakawanda maningi vanoshandemwo, izvi zvinoita kuti basa rifambe nemazvo uye vantu ava vanobaaziya ngezvemitombo yavo.

Tikaringira mukati mwezvitoro zvinotengesa mitombo tinoona kuti mitombo iyi inonyorwa pashi kuti izobhuira munthu kuti ungadai eizoimwa sei uye kwemazuwa managanai.

Igwinyiso nyamashi unowu tikaguma muzvibhedhleya, teide mitombo tikautama, tinonyorerwa tsamba yekuti tiende kotsvaka mitombo yakhona iyoyo, mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo .

Mitombo inoshanda zvakasiyana-siyana uye mitombo iyo inoshandiswa kuvheneka kana kudzivirira hosha dzakasiyana-siyana mukati mendaramo dzevantu , hosha dzakaita segomarara.

Igwinyiso remenemene vantu tinosise kupiwe mitombo ponapo patingazwi tine hosha yakadini imweni mitombo yatinopiwa muzvibhehleya inoshanda kudzivirira hosha dzakasiyana siyana.

Igwinyiso remene-mene tinoona kuti kune mitombo yakanasirirwa kudzivirira hosha mukati mwendaramo dzevantu, uye mitombo iyi inosisa kubetsera vazhinji panapo pavangati veida kudzivirira hosha.

Zvisina ani naani anoziya, chatinoziya ndechekuti mwukati mwezvibhedhleya mune mitombo iyo inoshandiswa kuhloya kana kudzivirira hosha dzakasiyana siyana.

Mitombo imweni inonasirirwa kuti vanthu vazhinji vakone kudzivirira hosha yakasiyana siyana uye varwise hosha dzakasiyana siyana dzingada kuvabata mukati mwendaramo yavo.

Mitombo imweni inoshandiswa kuti ibetsere kunyararidza panopanda mukati mwenyama dzemuntu asi kune mitombohe inoshandiswa kudzivirira hosha kuti dzibate mukati mwenyama dzemunhu.

Igwinyiso remene mene mukati mwentaraunda dzatinogara tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kunge veidetsera vamweni kubudikidza ngekuende kuzvibhedhleya kuti vanohloyiwa nekupuwa mutombo unodzivirira hosha.

Igwinyiso remenemene vantu vazhinji tinosisa kuenda kuzvibhehleya kunoongororwa maringe ngezveutano hwedu uye muzvibhehleya tinopiwe mitombo imweni inotidziirire muhosha dzakasiyanasiyana.

Mukati mwendaramo yedu tinosisa kujaira kuenda kuzvibhedhlera ponapo patingazwa kuti mutumbi wedu unoda kudetserwa. Ngeiyi ndaa vantu vazhinji vanosisa kunge veitore mitombo panopavanozi vane hosha

Maizviziva here kuti nyamashi unouyu kuti mukati mezvibhedhlera kune mitombo inoshandiswa kudzivirira hosha dzakasiyana siyana uye mitombo iyi inobaashanda yaambo kuita mishando iyi.

Igwinyiso remene-mene, tinoona kuti mukati mwendaramo yedu, kune hosha dzakasiyana-siyana dzinobata vantu. Asi ngeiyi ndaa, vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhleya, kunodetserwa maringe ngezvehosha yona iyoyo.

Ngendaa yekuti vanthu vazhinji tinosisa kuenda mukati mwezvibhedhleya , muzvibhedhleya mwakanakira kuti munthu unohloiwa ngazi yako woronzerwa kuti ungadai unehosha iri.

Mwaizviziya ere nyamashi unouwu kuthi mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyanasiyana iyo inosise kushandiswamo kuthi ivheneke ngazi dzevanthu uye mune ndau idzo dzonohloiwa ngazi dzevanthu idzi.

Mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune ndau iyo inoringirwa antu kuti vangadai vane hosha yakadini inopona pavari ndau iyi inosise kudetsera vanhu vazhinji vemuzvibhedhleya .

Gwinyiso mwukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune ndau dzakasiyana siyana. Ndau dzimweni dzinoita kuti ngazi dzevantu dzivhenekwe toronzerwa kuti tingadai tine hosha iri inopona matiri.

Igwinyiso remene-mene, tikaningira mukati mwendaramo dzedu tinoona kuti vantu vazhinji ,vanoenda mukati mwezvibhedhleya, kuti vanohloiwa maringe ngeutano hwavo. Izvi zvibaari zviro zvakakosha maningi ,mukati mwendaramo .

Gwinyiso remene-mene, tinoona kuti mukati mwezvitoro zvinotengeswe mitombo, munenge mune ndau idzo dzinohloyiwa vantu kuti vaonekwe kuti vangadai vane hosha iri. Izvi zviriyozve kuzvibhedhleya, ndiko kwazvakazara.

Mukati mezvibhedhleya tinoona kuti mune ndau idzo dzinosisa kuhinwa vantu uye dzinohloiwa vantu kuti vabhuirwe kuti vangadai vaine hutariri hunopona pavari.

Ngendaa yekuti mukati mwezvibhedhleya mune ndau dzinohloiwe ngazi kana dzinohloiwa mutumbi kuti tizooneka kuti tinehosha dzakadini, vantu tinosisa kuenda kuzvibhedhleya kunodetserwa ngenyaya iyi.

Nyamashe tikagumha mukati mezvibhedhera tinoona kuti muzvibhedhlera mune midziyo yakasiyana-siyana uye mune ndau idzo dzinohloyiwa vantu kuti varingirwe kuti vangadai vaine hosha iri inopona pavari.

Gwinyiso remenemene tinoziva teshe kuti mukati mwezvigwehleya mune mitombo yakasiyana siyana uye mukati mwezvigwehleya mune ndau iyo inotshlowiwa vanhu kuti vahinwe kubva kuhosha dzakasiyana siyana.

Nyamashi unowu tinoona kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana siyana, midziyo iyi inoshandiswa kuhloya ngazi yevantu asi mukati mwezvibhedhleyahe mune ndau idzo dzinohloyiwahe ngazi.

Igwinyiso remene-mene, tinoona kuti mukati mezvibhedhlera munendau idzo dzinohloyiwa vantu kuti vaonekwe kuti vangadai vaine hosha yakadini. Ndau idzi dzakabatikoshera yaamho ngekuti dzinovheneka hosha dzisingaonekwi ngemadziso.

Maizvizviya here kuti mukati mezvibhedhlera mune ndau iyo inohloyiwa vantu kuti vangadai vaine hosha iri inopona mukati memutumbi wavo uye zvinosisa kudzivirirwa zvonaizvozvo.

Igwinyiso remene-mene tikaningira nyamashi unowu tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kudetserwa maringe ngezveutano hwavo. Kuhloyiwa mukati mwezvibhehleya ngekuti mune ndau yakhona.

Zvisina kupikisa ndinoziya kuti mukati mezvibhodhlera mundau yakanaka maningi ngekuti mundau iyi tinoona kuti mune mudziyo yakasiyana siyana inoshandiswa kuhloya ngazii dzevantu zvakanaka.

Tinoona kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana siyana iyo inosisa kushandiswa ngevanoshandemwo uye mukati mwezvibhedhleya mune ndau iyo inovhenekwa hosha.

Mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana inoshandiswa kuhloya ngazi yevantu. Ngazi ikatorwa inoendwahe nayo mundau iyo yainoringirwa kuti ingadai ine hosha iri.

Maizviziva here kuti mukati mwezvibhedhleya mune ndawu iyo inohloyiwa ngazi yedu kuti tizoona teyizwa kuti tingadai tine hosha yakadini uye inorapika sei.

Inyaya yekuti muzvibhedhleya vantu varimwo avakoni kubhuya kuti muntu uyu une hosha kubudikidza ngemadziso chete. Muzvibhedhleya mune ndau iyo inohloiwa ngazi yobhuya kuti muntu uyu une hosha yakadai.

Igwinyiso tinoona kuti mukati mwezvibhehleya mune ndau iyo yekuti vantu vanopinda kundoringirwa kuti vangadai vasina ere hosha dzisingaoneki ngemadziso dzakaita segomarara.

Ngendaa yekuti vanthu vazhinji vanosisa kunge veidetsereka uye varumbwana vanosisezve veidetsereka tinoona varumbwana vanopuwe mitombo yekuti vadzivirirwe kubva kune dzimwe hosha.

Nyamashi unowu mbuya angu aenda nemuzaya wawo murumbwana kuzvibhedhleya ponapo paida kuhloiwa kubudikidza ngehosha vaiya nebesha asi watopuwe mutombo.

Ngenda yekuti vantu vazhinji vane varumbwana hino varumbwana ava vanosisa kuramba veindohloiwa mukati mezvibhedhlera kutsvakke mitombo dzinodzivirira hosha mavari.

Mai zviziya ere nyamashi unowu kuti vantu vazhinji vanonge vane varumbwana vano sisa kuenda ku zvibhedhleya kuno hloyisa varumbwana vavo kuti vaonekwe kuti vanga dai vasina hosha ere ino pona pavari.

Hutano hwevarumbwana hwakanaka aningi ngeiyi ndaa vabereki vanosisa kuramba veienda nevarumbwana kuzvibhedhleya kuti vanodetserwa maringe ngezveutano hwavo.

Igwinyiso remene mene tinoona kuti nyamashi unowu, utano hwakakosha maningi mukati mendaramo yevanthu, uye vanthu vanosise kuhloyiwa muzvibhedhlera ngekuti mune midziyo yakhona iyoyo inozvikona maningi zvekuhloya.

Yanyamashi tinoona kuti mukati mwendaramo dzedu mitombo inosiyana -siyana, mukati mwendaramo uye mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana-siyana ino shandiswamo kuhina hosha.

Vantu vazhinji vanopinda mukati mwezvibhdhleya tinoona kuti vanonge veibetserwa kuhloiwa maringe ngezvehutano. Asi chinoita kuti vahoiwe inyaya yemidziyo yatinoona muzvibhedhleya mwona imwomwo.

Gwinyiso remene tinoona kuti mukati mezvibhehleya mune midziyo yakasiyana siyana, midziyo iyi inosisa kushanda ponapo patinenge teida kudetserwa uye inoita kuti mishando yemadhokodheya ive nyore.

Mwaizviziya ere kuti nyamashi unowu, ukapinda mukati mwechibhedhleya, unohloiwa ngazi yako, asi kuti uhloiwe ngazi iyi, vanoshandisa midziyo yavanoshandisa kuti inyase kuhloya isinganyepi.

Zvakadini kunaka ngekuti midziyo yatinoona mukati mwezvibhedhleya inobashanda yaamho. Midziyo iyi inotibetsera ponapo patingati tinoda rubetsero. Imweni inoita kuti mishando yemadhogodheya ive nyore.

Nyamashi unowu tinoringira kuti vantu vazhinji vanoenda muzvibhedhleya kodetserwa ngekuti muzvibhedhleya mune zvikwanisiro zvinoita kuti muntu akwanise kudetserwa mundaramo yake.

Midziyo yatinoona mukati mwezvibhedhleya inosanganisira iyo inoshandiswa kuhloya ngazi yemuntu kwoita imweni inoshandiswa kuvhiya vantu vayani vanenge vabatwa ngezvirwerw Zvinenge zviri mukati mwemutumbi wemunhu.

Mwaizviziya ere kuti ndaramo yedu tinoona kuti yaa mune mudziyo yakasiyana siyana mudziyo iyo inoita kuti vantu vakwanise kuringirwa nemazvo zvirwere zvakaita sehosha yegomarara.

Mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana. Midziyo iyi inosisa kushandahe zvakasiyana siyana mwukati mwendaramo dzevantu. Imweni midziyo inoshandiswa kuhloya muntu kuti ungadai ane hosha..

Tikaningira nyamashi tinoona kuti muzvibhedhlera mune mitombo yakasiyana-siyana. Mitombo iyi inochengeterwahe muzvidziyo zvemuzvibhedhlera zvakasiyana-siyana.

Mukati mezvibhehleya tinoona kuti mune mitombo yakasiyana siyana asi mitombo iyi inogara mukati mwezvibhehleya mwona umwomwo ngekuti mune midziyo iyo yakanasirirwa kuti igare mitombo dzichitondorera.

Ngenyaya yekuti mukati mezvibhedleya mune midziyo yakasiyana siyana moringira ndoona kuti vandu vazhinji vanosisa kudetsereka kuburikidza ngendau iyi, mundau iyi munobaishanda yambo.

Maizviziya ere kuti mukati mezvibhedhleya mune midziyo yakabawanda yaambo imweni midziyo atitoziyi ngemazina ayo ngekuti atishandi muzvibhedhleya asi madhokodheya anozviziya.

Nyamashi vantu vazhinji vanosisa kuenda kuzvibhedhlera kohloyiwa ngekuti kune midziyo yakagadzirirwa zvona izvozvo kuti ikwanise kuningira zvinenge zviri mukati kwemutumbi wemuntu.

Vantu vazhinji vanopinda muzvibhedhlera kohloiwa asi muzvibhedhlera Mona imomo vanohloya vanoshandisa midziyo yakasiyana siyana ichisiyana kuti vanoda kuona chinyi pamutumbi wemunhu.

Midziyo imweni yatinoona mukati mwezvibhedhleya inosanganisira movha, movha iyi ibari mudziyo mukurutu mukati mwezvibhedhleya ngekuti movha inoshandiswa kutakura mitombo dxemuzvibhedhleya.

Mukati mwendaramo yedu tinosisa kujaira kuenda kuzvibhedhlera kwete kumaporofita nekuti kuzvibhedhlera kune midziyo inobaonesa yaamho kuti muntu uyu ungadai aine hosha yakadii .

Igwinyiso re mene mene hosha yakabai shata maningi mukati mwe ndaramo ye muntu asi muntu ukazwa kuti unga fungira kuti une hosha unosisa kuenda ku chibhedhleya ngekuti kune midziyo ino shandisweyo inoku hloya.

Midziyo yatinoona mukati mwezvibhehleya inosanganisira iyo inoshandiswa kutora kupisha kwemumwiiri kuona kuti muntu haana hosha here ingadai yeiita kuti apishe zvakadai.

Igwanyiso remene mene , tinotarisa kuti mukati mwezvibhedhleya vantu vazhinji vanoendemo kunohloiwa ngekuti mune midziyo yakasiyana siyana irimwo inoita mishando yakona yekuhloisa

Gwinyiso remene-mene tinoningira nyamashi uno kuti mukati mwezvibhehleya vantu vazhinji vanotya kuendemwo ngekuti vanoti zvidziyo zvirimwo zvinonyepa. Asi zvidziyo izvi zvinobaaona zvemene-mene.

Igwinyiso remene mene tikapinda mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mitombo inosiyana-siyana uye mitombo imweni inogara muzvidziyo zvakasiyana-siyana mwona umwomwo muchibhedhleya.

Nhasi unowu tinoningira mukati mezvibhedhlera toona kuti mune midziyo yakasiyana siyana midziyo iyi inosisa kushanda kudetsera vantu ponapo pavanenge veihloyiwa kuti vangadai vanehosha yakadini.

Makambozwa ere kuti mukati mqezvibhedhleya mune midziyo yakawanda yaambo mudziyo imweni inoshandiswa kudzivirira hosha dzakasiyana siyana dzingadai dziri pakati pemutumbi wemuntu.

Zvemene- mene tikaningira tinoona kuti mukati mezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana-siyana iyo inoshandiswa ngemadhokodheya kuti mishando yavo iite nyore ponapo pavanoiita.

Nemeso rememe tikaningira nyamashi tinoona kuti mukati mezvibhedhlera mune midziyo yakasiyana-siyana imweni midziyo inoshandisa kuhloya ngazi kuti ingadai ine hosha yakadini.

Igwinyiso remene mene tinoningisa mukati mezvibhedhleya mune ndau idzo dzinenge dzine midziyo inoshandiswa muzvibhedhleya kuti ihloye ngazi mukati mwevantu.

Mayizviziya ere kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana-siyana, midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya kuti vakwanise kuyita basa ravo veyienderera mberi zvakanaka.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana siyana, midziyo iyi inosisa kushandiswa nema dhokodheya kuti mishando yavo iite nyore ponapo pavanenge vei hloya vantu.

Igwinyiso romene mene tinoringira kuti mukati mezvibhedhera vantu vazhinji vanosisa kudetsereka kuburikidza ngemidziyo inenge iri mona imomo muzvibhedhlera.

Midziyo yemu zvibhedhleya ino sanganisira idzo dzatingati naiti dzino shandiswa kubaira muntu kuti mutombo upinde mukati me mwiri we muntu.

Muntu ukarwara zvekuti auchakoni kuhamba, ukakuma ukaguma mukati mwezvibhendleya vanokupa mubhenda wokuti ugare uripo wakaata weirapwa. Idzi ndidzo midziyo dzatinoona mukati mwezvibhendleya.

Tinoona kuti mukati mezvibhedhlera mune midziyo yakasiyana siyana midziyo iyo inosisa kuti detsera pona apo patingadai kuhloiwa ngazi yedu inotironzera kuti muntu une hosha yakadini pauri.

Tikaningira mukati mezvibhedhlera tinoona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana. Midziyo iyo inosisa kushanda mishando yayo uye inosisa kutidetsera ponapo petingadai tarwara ngehosha inotihloya.

Maiziya ere kuti mitombo yanyamashi inoshanda ngemhando dzakasiyana siyana. Kune mitombo inoita zvekudzodzwa kakurutu munenge makakwara mumarenje mevantu. Kouyawo mitombo inoita zvekumwiwa nemvura.

Nyamashi unowu tinoringira toona kuti vantu vazhinji vanomwe mitombo, vanenge vakagwinya uye vanomwe mitombo zuwa ngezuwa kuti varwise hosha ingadai iri pakati pemutumbi wavo.

Maizviziva here kuti mitombo mizhinji inonasirwa mukati mezvibhedhlera yakanaka maningi uye mitombo iyi inosisa kuhina hosha dzakasiyana-siyana mukati mendaramo yedu.

Zvemenemene mitombo yekudhaya yabaasiyana nemitombo yanyamashi, nekuti tikaringira kuona mitombo yekudhaya tinoziya kuti mitombo yekudhaya yaitsvakwa mumagwasha. Asi yanyamashi yaakuonekwa muzvitoro zvinotengesa mitombo.

Tikaningira mitombo yekudhaya tinoona kuti anthu azhinji vaishandisa ,asi nyamashi tinoona kuti mitombo yaayo inobashanda yaamho uye mitombo iyi tinosise kuipuwa kuzvibhehlera.

Igwinyiso remene mene tikaningira nyamashi tinoona kuti mukati mendaramo yedu vantu vazhinji vanosisa kuhinwa hosha dzakasiyana siyana kubudikidza ngemitombo iriyo nyamashi mitombo inoshanda yambo.

Ngendaa yekuti vanthu vazhinji vanorwara ngehosha dzakasiyana siyana hino kwakanasirwa mitombo iyo inosisa kudetsera vanthu ava kuti varapwe hosha dzakasiyana siyana.

Mitombo mizhinji tinosisa kuipuwa kuzvibhedhleya. Uye vantu vanoziya ngezvayo ndivo vanosisa kutitengesera kana kutipa ponapo patingadai tabatwa ngehosha dzakasiyana siyana mukati mwendaramo yedu.

Tikaningira nyamashi tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kubetsereka kubudikidza ngemutombo iriyo. Mitombo iyi yakabanaka yaambo ngekuti inobetsera antu pona pavangadai vaine hosha yakasiyana-siyana.

Igwinyiso remene-mene mitombo inoshanda zvakasiyana-siyana ,mukati mwendaramo dzevantu. Tinoona kune mitombo iyo inoshandiswa kuhina hosha dzakaita kungatei besha ,kana gotsorwa.

Igwinyiso remene-mene. Tikaona mukati mwezvibhehleya tinoona kuti mune mitombo yakasiyana-siyana, imweni mitombo inochengetwa muzvibhodhleya kuti irambe yeishanda uye inosisa kugara pano tonhorerera.

Nyamashi unouyu tinoona kuti mitombo yabaatakashira yaampho ,ngekuti hosha dzirikubaawanda .Asi munhu ukazwa une hosha ,unosisa kuenda kuzvibhedhlera ,vanokupe mitombo kona ikweyo yekushandisa.

Zvino varikuti mitombo mikurutu uyemitombo yanyamashe tinoyiwona kuti inobahhina zvakasiyana siyana. Uye mitombo iyi inosisa kugara panotondorera umweni ngemukuwo kuti vantu vadetsereke khona pavanoda kudetserwa.

Tika tarisa mu ndaraunda dzatino gara tinoona kuti mitombo yaka wanda maningi inokomba kuti hosha dziriyo dzakawanda maningi asi muntu ukazwa kuti unofingira kuti une hosha unosisa kuenda ku chi bhedhlera ko detserwa.

Nyamashi unou tinoringira kuti mukati mwendaramo yedu tinoona kuti vanthu vazhinji vanopona nekumwa mitombo mitombo iyi vanenge vaipuwa kuzvibhedhleya kuti vazoshandisa veihina hosha.

Igwinyiso remene-mene mitombo inosiyana mukati mwendaramo. Tikaningira kune mitombo yemaphirizi kwouya mitombo iyo inochengeterwa muzvibhodhleya inoita ngatei imvura asi dzeshe mitombo dzinoshandiswa kuhina hosha.

Tinoona nyamashi kuti mitombo mizhinji inoonekwa muzvibhedhleya kana zvitoro zvinotengesa mitombo asi anhu vanotipa mitombo iyi vanosise kutironzera kuti mitombo yakhona tinoimwa sei mundaramo yedu.

Mitombo yanyamashi yakanaka yampho ngekuti inodetsera ponapo patingadai tiine hosha dzakasiyana siyana dzingadai dzeipona mukati mwemutumbi wedu.

Igwinyiso yemene mene tikaningira nyamashi unowu tinoona kuti mitombo mizhinji unosisa kutidetsera ponapo patingadai taizwa kuti tine hosha yakasiyana siyana mukati mendaramo yedu .

Mitombo inoshanda zvakasiyana siyana mukati mwendaramo dzemuntu , tikaningira kune mitombo inoita zvekudzodzwa koita mitombo iyo inoita zvekumwiwa ngemvura asi dzeshe idzi mitombo dzinoshandiswa kuhina hosha.

Maizviziva here nyamashi unoyu kuti tikaringira mitombo mukurutu tinoona kuti vandu vazhinji vanenge vachimwa mitombo iyi vanopedzisira vahinwa hosha vangadai vaiinayo mundaramo yavo

Ngendaa yekuti mutombo inosiyana siyana mukati mwendaramo dzevantu tinoone kuti vantu vazhinji vanositsa kupuwa mitombo kuburikidza ngehosha yavangadai varwara mundaramo yavo .

Mwaizviziya ere nyamashi unowu kuti mukati mwendaramo, mitombo inosiyana-siyana. Kune mitombo iyo, inouya iri muzvigedhlani, kwoiita mitombo iyo inoita zvekudzodzwa semafuta, asi yeshe mitombo.

Ngendayekuti mitombo yawanda izvi zvinokomba kuti nyamashi hosha dzawandawo yambo izvi zvinosisa kunge zveidetsereka antu kuti vaziye kudziirire hosha ngekuti dzwanda mukati mendaramo

Ngendaa yekuti mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti mune mutombo yakasiyana siyana asi tikaitama mitombo iyi tinosisa kuguma kuzvitoro zvinotengesa mitombo yatinenge teida.

Tinozviziya eya kuti mitombo yanyamashi mitombo yakanaka maningi. Mitombo iyi inosise kushanda kuzvina hosha dzakasiyana siyana dzingadai dziri mukati mwenyama dzevantu. Imweni mitombo yakadai inodzivirira futi hosha.

Mwaizviya ere kuti kazhinji kazhinji vantu vanoende kunopuwe mitombo mukati mezvibhedhlera kuti vahine hosha uye izvi zvinoshanda kuti nyama dzawo dzigare dzakagwinya.

Igwinyiso remene mene nyamashi unou tinoona kuti mukati mwendaramo yedu tinoshanda ngemitombo yakasiyana siyana, mitombo iyi inosisa kutidetsera ponapo patingadai tine hosha dzakasiyana mundaramo mwedu.

Nekuti vantu vazhinji tinobatwa ngehosha dzakasiyana siyana mukuwo uwo watisingafungiri tinosisa kuende kuzvibhedhleya kunodetserwa ponapo kupuwe mutombo patinozwa hosha.

Ngendaa yekuti mitombo mizhinji inenge iri mumhando dzakasiyana siyana. Tinoona kune mitombo inouya iri muzvibhondleya. Kwoitawo kune mitombo inouya ngemhando dzemapiritsi anosvadwa kana kumwiwa.

Vantu vazhinji vanosisa kuguma kuzvibhedhleya konako kwavanodetserwa kubudikidza ngekupuwe mutombo mitombo iyi vanosisa kubhuirwa kuti vanosisa kuitora zvakadii pazuwa uye kwemazuwa manganai.

Mwaizviziya ere kuti mitombo mizhinji ,inosisa kuhina hosha dzakasiyana-siyana .Kune mitombobinohina hosha dzebesha, kana kuti kana muntu ane gotsorwa unotopuwe mutombo omwa, rotopera.

Zvisina kupokana kana kudini tinoona kuti mitombo mizhinji inosisa kushanda pona apo patingadai teida kuishandisa. Huye mitombo iyi tinosisa kuibhuirwa kuti inotorwa sei.

Igwinyiso mitombo inosiyanasiyana mukati mwendaramo yedu ngekuti tinoona kune mitombo imweni inoshandiswa inenge iri muzvibhohleya kakurutu mitombo iyi inoshandiswa kuhina hosha dzebesha.

Gwinyiso, mitombo yanyamashi yaba yasiyana nemitombo yekudhaya ngekuti mitombo yanyamashi inosisa kuhina hosha ponapo muntu paanozwa kuti ungadai ane hosha iri paari otodetsereka.

Mitombo yanyamashi, tinoiona kuti mitombo yakanaka yaamho, ngekuti mitombo iyi inosise kutidetsera apo neapo patinenge tawirwa ngehosha, inosisa kuhina yaamho hosha dzachona idzodzo.

Igwinyiso remene-mene, mitombo inosiyana, kune mitombo iyani inoite zvekubairwe mukati mwemuntu. Kazhinji kacho inobairwa antu ayani asisakoni kuhamba kana kudini, kubudikidza nedenda rinonga rashata yaamho.

Mitombo inosiyana siyana mukati mwendaramo. Kune mitombo inogara iri muzvibhodhleya kakurutu kacho inenge yeita zvekumwiwa imweni inorapa besha imweni inorapa gotsorwa.

Mitombo kune mitombo inoitwa zvekudzodzwaka, kakurutu muntu akakuwara mutombo wakhona unodzodzwa panenge akuwara kuti pasaramba peiita hosha dzakasiyana-siyana.

Munozviziya ere kuti mukati mundaramo yedu tinosisa kupiwe mutombo ponapo patingadai tazwa panopanda mukati mwenyama dzedu uye vekuzvibhehleyya vanotipa mitombo iyo inoshanda yaamho.

Mitombo kune inoita zvekunwiwa nemvura, koita mitombo inoita zvekusvisvinwa. Asi kunemitombo iyo inoshandiswa kuwedzera ngazi yemuntu mukati memutumbi wake asi unosisa kuyipuwa kuzvibhedlera.

Tika ningira nyamashi tinoona kuti mitombo yayo mitombo yaka naka maningi imweni mitombo tino iona inenge iri mu zvibhodhleya kuitira kuti irambe yei shanda isa pindwa nge mhepo ihine hosha.

Mitombo yanyamashi yakanaka maningi, ngekuti mitombo iyi inoita kuti vantu vahinwe hosha dzakasiyana-siyana, mukati mwendaramo yavo uye inosisa kutorwa semaronzerwe azvinenge zvakaitwa muzvibhedhlera.

Igwinyiso remene-mene, tinoningira kuti mitombo yenyamashi yambasiyana ngemitombo yekudhaya ngekuti mitombo yanyamashi inosisa kudetsera ponapo muntu paangadai eizwa hosha.

Mitombo yanyamashi tinoona kune mitombo inorapa panopanda mukati mwenyama dzevantu, kakurutu imweni mitombo inoita zvekudzodzwa ponapacho panenge pechipanda.

Maizviziva ere kuti mitombo yekudhaya yasiyana nemitombo yanyamashi ngekuti tika ringira mitombo yanyamashi tinoona kuti mitombo ya nyamashi ino tengeswa mukati me zvitoro zve mitombo kana kuti tinoiona mukati mezvibhedhleya.

Noumweni mukuwo muntu paunoenda kuchibhehleya ukapuwe mutombo unosisa kumutora semabhuyirwe ezvinenge zvakaitwa nemadhokodheya. Kana akakuti unomwe katatu pazuwa unosisa kuteedzera zvona izvozvo.

Tikaningira nyamashi unoyu tinoona kuti mukati mezvitoro zvinotengese mitombo tinoona mitombo yanyamashi, mitombo imweni inoshandiswa kurapa besha, imweni inorapa panopanda mukati memuiri.

Nyamashi tinoningira kuti mukati mwezvibhedhleya, mune mitombo yakasiyana siyana, uye mitombo iyo tikaishaya muzvibhedhleya, tinosisa kuenda kuzvitoro zvinotengese mitombo, zvititengeesere mutombowo uwowo.

Mitombo mizhinji inosisa kudetsera ponapo petinenge tabatwa ngehosha, tikaimwa tinosiswa kuhinwa kubva muhosha iyi kuti tidetsereke, uye mitombo iyi tinosise kuiona muzvitoro zvinotengese mitombo.

Maizviziya ere kuti mukati mwendaramo yedu tinoona kuti kune mitombo yakasiyana siyana kune mitombo iyo inodzodzwa kana muntu wakakuwara zvakaita senge pamarenje kana panyara.

Igwinyiso remenemene mitombo aizi kushata asi muntu ukatora mitombo zvisizvo ndipo painotanga kushanta ngekuti inotanga kuita zvinodhaka zvinopengesa antu.

Igwinyiso remene-mene tinoona kuti mukati mwendaramo yedu, vantu vazhinji vanosisa kubetserwa kubudikidza ngekuva veihloiwa utano hwavo. Utano kunge unepfungwa dzakagadzikana.

Tikaningira nyamashi tinoona kuti vantu vazhinji vanoenda kuzvibhedhlera Kuti vaende kundotatiswa maringe nezve ngonxo dzawo kuti dzichiri dzakakwananere uye vadetserwe.

Vana vanosisa kunge veidetserwa kubudikidza nekudziirira hosha dzakasiyana siyana mukati mwendaramo yavo. Uye vakaenda kuzvibhedhlera vanohloiwa voronzerwa kuti vangadai vane hosha iri.

Igwinyisiso remene tinoona kuti mukati mezvibhehleya varumbwana ndivo vantu vanotodiwa kuti varambe veidzivirirwa hosha dzakasiyana-siyana dzingadai dzeivabata mukati mwendaramo yavo.

Igwinyiso remene -mene varumbwana vanosisa kwendwa navo kuzvibhedhleya konako kwavanohloiwa nekupuwa mutombo uvo unodzikisira kupanda kwenyama dzavo, kana kudzivirira hosha dzakasiyana-siyana.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwendaramo vanhu vazhinji vanodetsereka kubudikidza ngekuendese varumbwana wavo kuzvibhehleya kuti vanohloyiwa ngazi yavo vopuwe mutombo uyo unodziirire hosha dzakasiyanasiyana.

IGwinyiso remene mene ,tikaningira namashi timboona kuti varumbwana vanoshesha kuramba vei hloiwa maringe ngezveutano hwavo izvi zvinoita kuti varumbwana ava vadetsereke vasangobatwa batwa ngehosha dzeshe dzeshe.

Mukati mwendaramo yedu tinoona kuti varumbwana vakabaawanda maningi uye varumbwana vanosisa kudetsera, kudetserwa kubudikidza ngekuendeswa kuzvibhehleya. Kuzvibhehleya kona kwavanohloyiwa nekudzivirirwa hosha.

Nendaa yekuti mukati mwendaramo yedu tinoona kuti varumbwana vanobatwa nehosha dzakasiyana siyana tinosisa kuenda navo kuzvibhedhlera konako kwavanopiwa mutombo wekuti vantaradze kana kuti vadzikisire kubatwa nehosha maningi.

Igwinyiso remene mene tinoona kuti mukati mwendaramo dzedu vantu vazhinji vanosisa kunge veiyendesa varumbwana kuzvibhehleya kuti varumbwana ava vadziviririke kubva kuhosha dzakasiyana siyana .

Zvemene-mene mukati mentaraunda mutinogara tinoona kuti varumbwana vanosisa kuenda kuzvibhedhlera kunohloyiwa uye vanosisa kudetsereka ponapo pevangadai veida kudetsereka kuburikidza ngekupiwe mitombo.

Mwaizviziya ere kuti varumbwana zvakabaakosha maningi mukati mwendaramo yedu. Ngeiyi ndaa, vanosisa kuramba veiendwa navo kuzvibhedhlera kunohloiwa, kuti vangadai vasina hosha ere ,uye kunodzivirirwa kubva kuhosha zhinji.

Mukati mwendaramo yedu tikaita varumbwana tinosise kuvabatikira yaamho uye varumbwana vanosise kunge veiende kuzvibhedhlera kundohloyiwa uye vadzivirirwe hosha dzakasiyana siyana.

Nyamashi unou tinoningira toona kuti mukati mwezvibhehlera ndimo munohloyiva vantu ngeiyi ndaa muntu unosise kunge veipindavo muzvibhehlera unodetsereka ngendaa yekuhloyiva.

Pasina kupikisana tinoziya kuti vanthu vazhinji vanosisa kuenda kuzvibhedhleya kwonakwo kwevanohloiwa kuti vachiri vatano ere uye munthu unosisa kugara ane pfungwa dzakadzikama asina asisikushungurudzwa munhu.

Mukati mwendaramo yedu, tinoona kuti anhu azhinji vanosisa kunge veihloiwa maringe ngezveutano. Izvi zvinobaadetsera yaampho, kuti muntu akwanise kuramba akagwinya mukati mwenyama dzake.

Maizviziya here kuti ndaramo ndicho chakakosha maningi .Mundu unosisa kuziya kuti mvura inomwiwa yakachena . Mvura haingomwiwi peeshe peeshe kuti urambee wechidziirira kubva muhosha dzakasiyana-siyana .

Muntunje unosisa kudzingwarira ngekuramba wakahloyiwa ngazi yako, uye unosisa kuziya kuti muntu unosisa kumwa mvura yakachena mukuwo dzeshe nekushambe nyara woda kurya.

Nyamashi unowu muntu unosisa kuziya kuti akazwa panopanda penyama dzake unosisa kuhloyiwa kuti aronzerwe kuti chiini chisati chakura mukati mwenyama dzake.

Zvisina kana kupokana tinoringira kuti vantu vazhinji vanosisa kuti vange veihloyiwa maringe ngeutano uye vanosisa kunge veiona hutano hwakanaka kubudikidza ngekugara zvakanaka muntaraunda.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwendaramo yedu vantu vazhinji vanoenda kuzvibhedhleya kundohloyiwa maringe ngengazi yavo, izvi zvinovadetsera ponapo kuti vaonekwe kuti vangadai veirarama ngehosha iri.

Igwinyiso remene mene tikaningira nyamashi tinoona kuti utano chiro chakabakosha maningi mukati mwendaramo yedu uye utano hunosisa kudzivirirwa kubudikidza ngekunge teienda kuchibhedhleya kohloyiwa.

Nyamashi unowu muntu unosisa kuziya zviro zvakati kuti zvinoenderana ngeupenyu hwake kuti utano chiro chakakosha maningi uye utano hunosisa kudzivirirwa ponapo muntu paangadai eizwa kuti nyama dzino..

Igwinyiso remene-mene muntu jee unosisa kudzingwarira kubudikidza ngekuchengetedza hutano hwako. Kushambe nyara usati varya, kushambe nyara pona paunobva kuchimbuzi votoshambe nyara.

Maiziya here kuti mukati mwendaramo, muntu unosisawo kunga wakafunda kuti uzokwanisa kuriritira mburi yako mangwani, uye unozokwanisa kusimudzirawo nyika yako.

Ngenda yekuti mukati mwe zvibhedhleya muno betserwa vantu muntu unosisa kuramba wei enda mukati imwona imwomwo ko hloyiwa ngazi yako ukwanise ku detsereka pa hosha ingadai yeipona pauri .

Zvimweni zviro zvatinoona zvinobaashamisa yaamho. Mukati mwendaramo yedu muntu unosisa kuenda kunohloiwa ngazi yako mukuwo ngemukuwo. Kuti ukwanise kudetsereka ponapo paungadai une hosha inokumomo.

Muntunje unosisa kudzingwarira mukati mweupenyu hwako. Unosisa kuziya kuti, utano hwako ndicho chiro chaunosisa kuisa pamberi, uye unosise kuhloiwa mukuwo ngemukuwo.

Nyamushi unou tinoningire kuti mukati memutumbi wemuntu munokona kunge munehosha dzakasiyanan siyana .Ngeii ndaa muntu unosisa kuenda kuzvibhehlera koningirwe ngazi yake ,otohinwa.

Kana ukaguma mukati mwezvibhedhleya unosisa kupuwe mutombo. Asi kana mutombo ivovo ukatamika muntu unosisa kunge veibetsereka ngekupuwe tsamba yekuti uende kotsvaka mitombo kuzvitoro zvemutombo.

Vantu vanoenda mukati mezvitoro zvemitombo kuti vaende kundopuwa mutombo uye vanoFundiswa he kumwa mutombo mukati mezvitoro umu kuti mitombo iyona vanotora sei.

Nyamashi unowu tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kudetsereka kubudikidza nemitombo yatinoona mukati mwezvibhedhlera ai tikaitama mitombo iyi tinosisa kuenda kuzvitoro zvotengesa mitombo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo tinoona kuti vanthu vanoshandemwo vazhinji vakona vakabaenda kuzvikora zvepadera kuti vafundire maringe nezvemitombo iyi vatidetsere mukati mwezvibhedhleya mwona imwomwo.

Mukati mwezvitoro zvinotengesa mitombo, munoshanda vantu vanoziya maningi ngezvemitombo yakhona uye vantu vanosisa kutidetsera ponapo petinenge teidai teida mitombo, votibhuyira kuti inomwiwa sei.

Mwaizviziya ere kuti mitombo inosiyana siyana uye mitombo mizhinji tinosisa kuipuwa mukati mwezvibhedhleya asi tikaitama mukati mwezvibhedhleya tinosisa kuipuwa mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo.

Tikadhibana mukati mwezvitoro zvinotengesa mitombo, tinoona kuti vantu vandoshandemwo vanogara mwakachena kuitira kuti mitombo yedu isasvipa uye irambe yeishanda yaambo.

Maizviziya ere kuti zvitoro zvinotengese mitombo zvinosisa kunge zviri pasinde ngenharaunda dzatinogara, kuti tikwanise kudetsereka pona apo patinoda rubetsero rwekutenge mitombo?

Ngenda yekuti mitombo inenge yatamika kuzvibhehleya tinoipuwa tsamba yekuti tiende kunotsvaka mitombo mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo uyu zvinotifundisa kuti mutombo wakona toumwa sei.

Mwaizviziya ere nyamashi unouyu kuti vantu vazhinji vanosisa kuenda kuzvitoro kunotengeswa mitombo kunodetserwa nekutengeserwa mitombo ngeiyi ndaa tinoona kuti vekuzvitoro zvemutombo vanenge vetoziya zvavanoita.

Tikaningira nyamashi, tinoona kuti muzvitoro zvinotengese mitombo, vantu vazhinji vanenge veitengeserwa mitombo. Vanofundiswahe kuti mitombo yakhona inomwiwa sei, mundaramo yemuntu.

Tikaningira nyamashi tinoona kuti mukati mwezvibhehleya mitombo inokone kutamika. Asi mitombo ikatamika muntu unonyorerwa tsamba yekuti aende kunotenga mutombo mukati mwezvitoro zvinotengesa mitombo.

Igwinyiso remene mene tikaningira nyamashi tinoone kuti mukati mwezvibhedhleya mune movha dzinoshandiswa mitombo uye kuzvitoro zvinotengesa mitombo dziriyowo movha idzi.

Nyamashi unowu ndaenda kutaundi ndeigumemo ndazi nditenge mutombo ndimai ndaenda muchitoro chinotengese mitombo ndochovapa tsamba vochondibhuira kuti mitombo iyi inosisa kutorwa kairi pazuwa.

Tikaningira mundaramo yedu ineyi yatinorarama tinoona kuti nyika yabaa naka yaambo ngekuti kwane zvitoro zvinotengesa mitombo zvitoro izvi zvakabaanaka nekuti zvinotifundisa kuti mitombo yacho toimwa sei.

Nyamashi unowu tinoona kuti mukati mwe mataundi kana ku makanyi kwedu kune zvitoro zvino tengese mitombo zvitoro izvi zvakabaiti koshera yambo ngekuti tikashaya mitombo ku zvibhedhlera kona inenge iriyo.

Igwinyiso remenemene muzvitoro zvinotengese mitombo tinoona kuti kakurutu kakurutu antu anoshandemwo anenge veiziya maningi ngezvemitombo yakona vanosisa kutironzerawo kuti mitombo yacho toimwa sei?

Maizviziva here kuti mukati mendaraunda dzatinogara vantu vemuzvibhedhlera vanopota veuyemo veipota vachitifundisa maringe Nezvehutano izvi zvinobatidetsera yambo kuti tive vanhu vanodzivurika.

Hosha ikaita mukurumbira mukati mwendaraunda ndinoona kuti vanhu vazhinji vanenge votya asi vekuzvibhedhkeya vanohamba veyitaurura vandu maringe ngokuti vodziirira sei hosha yona iyoyo.

Igwiniso remene-mene tinoona kuti nyamashi vantu vazhinji vanoenda kuzvibhehleya kunodetsereka maringe ngezveutano hwavo. Uye vekuzvibhehleya vanombohamba vakabata zvikwangwari veibhuira vantu zvakakoshera utano.

Indaya yekuti vantu vazhinji vanosisa kudetsereka ponapo pavangadayi veita ngezveutano izvi tinoona kuti vantu vazhinji vanenge veidetsereka kubudikidza ngekufundiswa ngezveutano.

Vantu vasharukwa vaifundisa vantu maringe ngezveutano. Utano chibaari chiro chakakosha maningi mukati mwendaramo yemuntu uye utano antu akafundiswa ngezvayo anenge oziya kuudzivirira.

Gwinyiso remene mene tinoona kuti mukati mendaramo dzedu vantu vazhinji vanosisa kuenda kuzvibhedhlera Kuti Kona uko kwavanodetserwa kubudikidza ngekunge veifundiswa maringe ngezvehutano.

Muntaraunda dzetinogara tinopota teiona antu kuzvibhedhleya veitiunganidza kuti vatifundise maringe ngezveutano. Izvi zvakanaka maningi ngekuti tinogara teiziya ngezveutano.

Ngendaa yekuti vanthu vazhinji vanoenda kuzvibhedhleya vanofundiswa uye kuzvibhedhleya kona ikweyo kune zvikwangwari zvinovafundisa maringe ngezveutqno zvinovafundisa maringe ngezvehosha kudzivirirwa kwadzo.

Ngendaa yekuti vantu vazhinji vanohamba veifundisa vantu maringe ngezveutano, tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kuziya maringe ngezveutano uye ngehosha dzingadai dziriyo.

Tikaningira nyamashi tinoona kuti hutano hwemuntu hwakakosha maningi uye vantu vanosisa kuramba veidetserwa maringe ngeutano hwavo vantu vanosisa kuramba veishambadzirwahe kuti vokunda sei hosha dzingadai dziriyo.

Ngendaa yekuti vantu vazhinji vanotya kufa vanoenda kuzvibhedhleya kofundiswa maringe ngezveutano ngekuti utano ndicho chiro chakapinda kukosha pakati penyika panaapa.

Ngendaa yekuti hosha inenge yaita murumbira mukati mwemuganga tinoona kuti vanthu vanogara mwumuganga mwona imwomwo vanopeisira vafundiswa maringe ngezvehosha iyi ngevanthu vekuzvibhedhlera.

Nyamashi unowu tinoona kuti mukati mwentaraunda dzatinogara ,tinomboona zvikwangwari zvinoiswa, izvo zvinosisa kufundiswa vantu maringe ngezveutano, uye vantu vanosisa kuziya ngezvazvo.

Inyaya yakanaka maningi varumbwana vanosisa kufundiswa maringe ngezveutano uye vekuzvibhedhleya pane pavanopota veihamba vakabata zvikwangwari veifundisa vantu ngezvemuto ngezvehosha

Zvakadini kunaka teiona zvikwangwari zvinotifundisa maringe ngezveutano. Kuti tishambe nyara ponapo patinenge tabve kushandisa chimbuzi. Tishambe nyara tisati tarwa kuti tisabatwa ngehosha.

Zvemene-mene tinoziya kuti mukati mendaramo vantu vanosisa kunge veifundiswa maringe ngezveutano, uye muntu veshe unosisa kuziya ngezvehoshak uti dzinodzirirwa sei.

Maizviziya ere kuti hosha ikaita mukurumbira mukati mwendaramo dzedu tinoona vekuzvibhehleya vanopota voouya mukati mwendaraunda dzedu veitironzera kuti toikunda sei hosha yona iyoyo.

Igwinyiso kuti vantu vechidzimai vanosise kuramba veyi hloriwa maringe ngezvehutano hwavo, ngekuti hutano chiro chakanaka maningi mukati mendaramo yevantu ava.

Nyamashi unouwu tinoziya kuti utano chiro chakakosha maningi ngeiyi ndaa vandu vechidimai vanosisa kurambe vakavhenekwa muchibereko chavo kuti vadzivirirwe kuhosha regomarara rechibereko.

Vantu vechidzimayi kana kuti ntombi, dzinosisa kuramba dziyihloyiwa chibereko chawo kuti vawoneke kuti vangadai here vasina hosha inopona pavari. Hosha dzakaita segomarara dzechibereko.

Ngendaa yekuti vantu vazhinji ,vanenge veidetsererwa kubudikidza ngekuhloiwa utano hwavo. Vantu vechidzimai vanosisawo kuhloiwa, maringe ngezvechibereko chavo ,kuti chingadai chisina hosha.

Igwinyiso remene mene nyamashi unou tinoningira kuti utano hwechibereko hwakakosha maningi ngekuti hunoita kuti vantu vazhinji vave veizokona kubereka kubudikidza ngekuhloyiwa ngekupiwa mutombo.

Zvemene mene tinoona kuti vantu vechidzimai vanosisa kuramba vei hloiwa maringe ngezve utano hwavo nekuti utano chiro chakakosha maningi mukati mwendaramo yavo.

Nyashi unouyu tinoona kuti varumbwana kana kuti ndombi. Vanobetserwa kubudikidza ngezvidziyo zvavanoshandisa ponapo pavanenge veirwara, kubudikidza ngekurwara kwevantu kadzi.

Mwaizviziya ere kuti vantu vechidzimai vasisa kuramba veihloyiwa maringe ngezveutano hwawo ngekuti utano chibari chakakosha maningi mukati mwendaramo yavo uye vanosise kuvhenekwa chibereko chavo mukuwo ngemukuwo.

Igwinyiso hutano hwendombi hwakabakosha maningi ndombi dzinosiso ramba dzeihloyiwa maringe ngeutano hwadzo kuti dzioneke kuti dzingadai here dzisina hosha inopona padziri .

Utano hwechibereko hwakakosha maningi mukati mwendaramo ngekuti vantu vechidzimai vanosise kuramba vakahloiwa maringe ngeutano uhu kuti vadetsereke pona pavangada kudetsereka.

Mwaizviziya ere kuti utano chiro chakakosha maningi kunyaya nyanya hwevanhu vechimadzimai. Vanhu ava vanosise kuramba veihloyiwa maringe ngezveutano hwavo kuti vaonekwe kuti avana hosha ere ingadayi yeipona pavari.

Akuna kupokana kana kudini vantu vechidzimai ndivo vantu vanosisa kuramba vakaguma kuzvibhedhleya kunohinwa nekunohloiwa chibereko chawo ngekuti vanobatwa ngehosha dzakasiyana siyana.

Igwinyiso vantu vechidzimai vanosisa kunge veivhenekwa chibereko kana mazamo avo mukuwo ngemukuwo kuitira kuti vaonekwe kuti vangadai vasina ere hosha inovamomotera pavari pona apapo.

Mwaizviziya ere kuti utano hwakakosha maningi mukati mwevantu vechidzimai ngekuti hunoita kuti muntu akone kudzingwarira kunyanya nyanya utano hwechibereko hunosisa kukosha mundaramo yevantu.

Igwinyiso remene mene tinoningira kuti vantu vechidzimayi vanosisa kudetserwa pona apo pavangadai veizwa hosha dzakasiyana siyana uye vanosisa kuramba veivhenekwa chibereko chavo kuti chionekwe kuti achina gomarara ere.

Igwinyiso, tikaningira nyamashi tinoona kuti mitombo inosiyana-siyana uye mitombo tinoiona mumhando dzakasiyana-siyana, kune mitombo inoita kunga mvura asi mitombo iyoyo inoshandiswa kune vantu kuti vaite simba.

Maizviziya ere kuti nyamashi unonouyu mukati mendaramo yedu ndimo matinopuwa mutombo kubudikidza nekuti tinenge takuwara kana kuti patinorumba tonzwa nyama dzedu dzeipanda rinopuwa mutombo.

Igwinyiso remene-mene tinoziya kuti mukati mwendaramo yedu, kune mitombo yakasiyana siyana, uye kune mitombo inopa simba kuvantu vanoita zvekurumba, kuti vadetsereke pona vanenge veijaha.

Ngendaa yekuti vanhu vazhinji tinosisa kudetsereka ponapo patingadai takuwara kubudikidza ngekunge teirumba tinopuwe mutombo wekuti tinyaradze panopanda pakhona.

Ngendaa yekuti mitombo mizhinji inosisa kushanda kuhina hosha, tinoringira kuti kuvantu vanorumba, kune mitombo inoshandisweyo inovapa simba kuti vakwanise kuramba veirumba.

Maizviziya ere kuti nyamashi unou mitombo mizhinji inoshandiswa kuhina hosha kana kupanda mukati mwenyama dzemunthu kune avo vanorumba kune mitombo iyo inopiwa vanthu ava kuti vaone simba.

Mwaizviziya ere kuti muntu unosisa kumwa mvura usati warumba. Mvura ubari mutombo mukurutu kuvantu vanoita zvekujaha ngekuti inoita usafenda mukati mwekujaha pona apapo.

Mukati mwendaramo yedu tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kupuwe mitombo kunyanya nyanya vanoita zvekurumba kuti vapuwe mutoutombo iyo inorapa simba kuti vasaramba veipera simba pavanorumba.

Mukati mezvibhedhlera tinoona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana, inosanganisira mitombo. Mitombo iyi inoshanda kuhina hosha dzakasiyana-siyana. Kana muntu akakuwara unopuwe mutombo.

Igwinyiso remene mene tinaningisa nyamashi tinoona kuti vantu vanoita zvekurumba kana kuti vanotamba mabhora vanosisa kunge veimwa mutombo unovapa simba kubudikidza nevantu vekuzvibhehleya.

Mwaizviziya ere kuti mitombo yanyamashi inohina hosha dzakasiyana-siyana uye vantu vanorumba vayani vakakuwara vanosise kupuwe mitombo kuti pasaite chirwere chinobuda pona apapo.

Muntu ukakuwara murenje wako weirumba kana kusvotoka murenje unosisira kuende kuzvibhedhleya, kuzvibhedhleya vanokupe mutombo unonyaradza panopanda pona apapo.

Tikaningira nyamashi tinona kuti mukati mezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana-siyana, iyo inoshandiswa ngemadhogodheya kuti vakwanise kuringira hutano hwemuntu, uye vabetsere vantu vapone.

Nyika yabanaka iyi ngekuti kuzvibhedhleya kwane midziyo yakasiyana-siyana iyo inosisa kushandiswa kuhina hosha dzakasiyana-siyana mukati mwendaramo dzedu. Midziyo iyi inobashanda yaamho.

Akiti woye mukati mwe zvibhedhleya tino bai ona maninji emene midziyo yayo yaku shandiswa nyamashi unowu inobai shanda yambo ino reketa zve ngwinyiso uye ino hloya zve mene mene.

Ngendaa yekuti vandu vazhinji vanotya kufa tinoona veyienda kuzvibhedhlera kodetserwa uye kuzvibhedhlera vanobadetserwa yaambo ngekuti kune midziyo mizhinji inoshandisweyo.

Igwinyiso remene-mene, tinoona kuti mukati mwezvibhedhleya mune ndau idzo ,dzinohloiwa vantu kubudikidza ngemidziyo, dzatinoona mukati mwezvibhedhleya, mwona imwomwo inodetsera.

Igwinyiso remene-mene tikaningira mukati mwezvibhehleya tinoona kuti mune vantu vanoita ngezveutano. Vantu ava tinosisa kunge teishandidzana navo mukuwo dzeshe kuti vatidetsere pona apo patingadai tichida kudetserwa.

Mukati mezvibhedhlera tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana midziyo iyi inosisa kushanda ponapo patingadai tapindamo kuti tinohloyiwa kana kuti imweni inoongorora ngazi yemuntu.

Tinoringira kuti mukati mezvikora zvedu tinoona kuti vantu vanofundiswa maringe ngezvemudziyo yemuzvibhedhlera mudziyo yemuzvibhedhleya yakabanaka maningi nekuti inohloya vantu vane hosha.

Maizviziva here kuti mukati mezvibhedhlera tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana inosisa kushandiswa nemadhokoteya kuti vakwanise kuvhenaka ngazi yemuntu.

Maizviziya ere kuti nyamashi mukati mezvibhedhleya tinoona kuti mune mitombo yakasiyana-siyana, asi mitombo iyi inogara muzvidziyo zvinenge zviri muzvibhedhleya kuti irambe yeishanda?

Igwinyiso remene mene tikaningira mukati kwandaramo yedu, mitombo yekudhaya ichiri kushanda. Tikapinda mukati memataundi tinobaaona vantu vanotengesa mitombo iyi uye tinosisa kuitenga.

Tikaningira nyamashi tinoona kuti mitombo mizhinji inosisa kudetsera avo vanenge veizwa hosha dzakasiyana siyana. Ngendaa iyi vanhu vainasira mutombo kubva kumbiti.

Maizviziya ere kuti mitombo yakudhaya imweni yacho yaiya mashakani atinoona pambiti dzizhinji. Mbiti idzi dzaiite kukumwa mashakani oiswe mumvura yokwatiswa yogadzire mutombo.

Maiziya ere waizi Mutikuwawa. Mutombo iwowowo waibahina zvakanaka maningi ngekuti waishandiswa kuhina, kurumba kweropa mwukati mwenyama dzemuntu asi waiya utoriwo chikafu chairyiwa.

Maizviziya ere kuti nyamashi unoyu mitombo yekudhaya inosisa kutidetsera ponapo patingadayi tawirwa ngehosha dzakasiyana siyana mundaramo medu uye inosisa kudetsera muntu weshe.

Mitombo yekudhaya yaiya mbiti dzakasiyana siyana kana kuti yaishandiswa ngevasharukwa vemene vaiziya nezvayo, uye mitombo iyi yaibaihina zvemene mene hosha dzakasiyana -siyana.

Munozviziya ere kuti mukati mwendaramo dzedu vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhlera kona uko kwavanodetserwaasi vekudhaya vaisaenda kuzvibhedhlera vaitohamba kupinda mumagwasha kutsavake mitombo

Nyamashi unowu tinoningira kuti mitomboiHonki inoshandiswa kuhina hosha dzakasiyana siyana uye mitombo yekaretu imweni yaishandiswa kudzivirira hosha dzakaita sebesha kana gomarara.

Zvakadini kunaka kuone mitombo kubve kumbiti, uye mitombo idzi tinobadziona pasina mutuso watinenge tabvisa kungoziya kwako kuti mutombo uyu unokona kunasira, kuhina hosha watonaka.

Vantu vekudhaya vaishandisa mitombo iyo yavaitsvaka muberere rembuzi dzavo imweni yaiva miti yakajairika yambo imweni yaiva ana zumbani iyo yaikwatiswa kurapa hosha yebesha.

Gwinyiso remene mene mitombo mizhinji yaishandiswa mukati mezvibhedhlera asi mitombo yekarutu tinobaona kuti akusisina aina kumbobvira yapinda muzvibhedhlera asi vantu vaitoitsvaka mumakwasha.

Mwaizviziya ere kuti mitombo yekudhaya yaishandiswa ngevasharuka vevantu uye mitombo iyi tikairingira tinoone kuti imweni yacho yaiye mashakani embuti yaikumwa yotogadzirwe mitombo.

Mukati mwendaramo yedu tinoona kuti mitombo mizhinji inosisa kuhina hosha kunyanya nyanya mutombo yekaretu yaihina panopanda kana uye yaihina he kana mazino anopanda.

Mitombo yekudhaya yaiye mitombo yakanaka yaamho ngekuti mitombo iyi tinoona kuti kakurutu payaidzodzwa ngevasharuka ii yaiba yahina hosha dzakasiyanasiyan mukati mwendaramo dzavo.

Mwaizviziya ere kuti mitombo inosiyana mukati mwendaramo, uye mitombo kune mitombo inosisa kuhina hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo yekudhaya yaihina hosha dzakaita ungatei humabesha.

Igwinyiso remene- mene mitombo yekudhaya yasiyana nemitombo yanyamashi ngekuti mitombo yekudhaya imweni inoshandiswa kuhina hosha dzakasiyana-siyana, mitombo iyi yaiye yakanaka.

Munozviziya ere kuti mitombo yanyamashi yabaasiyana nemitombo yekudhaya, ngekuti mitombo yekudhaya imweni yacho, yaitoiya chikhafu chinoryiwa asi yaitohinahe .Tikati tikaningira ana guku, yaiya mitombo.

Igwinyiso remenemene mitombo yekudhaya yaiba yasiyana neyanyamashi nekuti tikaningira mitombo yekudhaya vantu vazhinji vaienda koitsvaka mumakwasha vapedza kutsvaka mumagwasha vouya vogadzire mitombo votomwa.

Igwinyiso remene-mene, mitombo mizhinji inosisa kushanda zvakasiyana-siyana mukati mwendaramo dzevantu, uye kune mitombo yakudhaya iyo yaishandiswa nevantu kuita tinodziva kana mbiti inogadzira mutombo.

Maizviziva here kuti mitombo yanyamashi yabai siyana nemitombo yekudhaya nekuti mitombo iyi tinoona kuti vantu vazhinji vanoishandisa yaambo uye inosisa kushanda zvemandorokwati.

Mukati mwenharaunda dzatinogara tinoona kuti kune mitombo iyo yakasiyana-siyana inoshandiswa. Asi mitombo iyi hatiioni kuzvibhedhleya kana muzvitoro zvinotengesa mitombo, asi tinoiona mumagwasha.

Igwinyiso remene-mene tinoringira nyamashi toona kuti mitombo inosiyana mukati mwendaramo uye mitombo yekudhaya yaihina zvakasiyana-siyana kuburikidza ngekuti muntu ungadai unedenda riri.

Maizviziya ere kuti mitombo yekudhaya yaiya mitombo yakanaka yamho mitombo iyi yaishandiswa ponapo muntu paangadai awirwa ngehosha kuti ihine hosha dzakasiyana siyana mundaramo dzevantu.

Gwinyiso remene-mene, tinoningira nyamashi unowu toona kuti mitombo yekudhaya mizhinji yakona, yaishandiswa nen'anga. N'anga ndidzo dzaitsvake mitombo iyi, dzouya dzogadzirira vantu kuti vahinwe.

Igwinyiso remene tinoningira kuti mitombo yekudhaya yaiya mitombo yakanaka uye yaisisa kushandiswa nevantu vanoziya nezvayo vamweni taiiona pasina mutuso waduswa.

Ngenda yekuti mutombo mizhinji inenga yeirapa hosha kunewo mitombo yekudhaya yaiwedzera ngazi mukati wemutumbi wemuntu mutombo yakaita ungateyi guku ndobasa reyayi ita

Maizviziya ere kuti nyamashi unowu mutombo unoshanda zvakasiyana siyana kune mitombo yaishandiswa kuhina hosha dzakaita kungateyi besha kana kuchovha.

Mitombo yekudhaya yaisanganisira mashakani ataiona pambiti dzakasiyanasiyana uye vantu vaitokuma mashakani aya votodetsereka kuhina hosha yavangadayi vainayo pona apapo.

Vantu vazhinji tinosisa kuenda kuzvibhedhleya kunohinwa kubva kuhosha dzakasiyana siyana idzo dzingada kutimomotera mundaramo mwedu. Asi mitombo yakudhaya yaidzivirira hosha dzakasiyana siyana.

Nyamashi unouyu tinoringira kuti karetu vantu vaishandisa mitombo yokudhaya. Mitombo yokudhaya yaiva mbiti yekuti vantu vaienda kunotsvaka vokuma mashakani acho kwakutogadzire mitombo.

Mitombo yekudhara mizhinji yakona takuiona mumataundi nevantu vanombeya veitengesa dzimweni dzachona dzinenge dziri n'anga dzinotengesa mitombo iyi kuti vanhu vahinwe .

Maizviziya ere kuti mitombo yekudhaya yaimbashanda yaambo imweni mitombo yaishandiswa kuhina hosha dzebesha imweni yaishandiswa kuhina marenje anenge eipanda.

Maizviziya ere kuti mitombo yekaretu inofundiswa ngevantu vekudhaya. Kantu ava vaiitora vokacha-kacha vonasira mutombo kubudikidza kubva kumbiti dzakasiyana-siyana.

Igwinyiso remene-mene, tinoone kuti mitombo yekudhaya yabasiyana nemitombo yanyamashi, nekuti mitombo yekudhaya yaiva mashakani kana kuti zumbani iro raishandiswa kuhina hosha dzakasiyana.

Mwaizviziya ere kuti mutombo yekudhaya imweni yacho yaitoya iri chikafu ndakambozwa kuti huchi wairapa maningi kubudikidza ponapo muntu paangadai azwa kuti une hosha waitopuwa uchi.

Tikaningira kumakanyi tinoona kuti vantu avaendi kuzvibhedhera asi vanoshandisa mitombo yavajaira iyo mitombo yekudhaya iyo yavanotora kana mudzi kuti vanasire mitombo yakona.

Tika ningira nyamashi tinoona kuti mitombo yekudhaya yabai siyana ne mitombo ya nyamashi nekuti mitombo ya nyamashi iyi inosisa kutidetsera ponapo patingadai teizwa hosha asi yekudhaya yai hina yambo.

Nyamashi unowu tinoningira toone kuti mitombo mizhinji inosisa kutidetsera ponapo patinodai tazwa hosha, uye mitombo yekaretu yaibahina hosha kunyanya nyanya mazino aipanda, yaihina.

Mitombo mizhinji yakabanaka yambo uye kwaiva nemitombo yekaretu iyo yaishandiswa mbiti dzakasiyana siyana kunasirirsa mitombo iyi tinosisa kuishandisa mitombo iyi mukati mendaramo yedu.

Igwinyiso remenemene tikaningira nyamashi tinoona kuti mitombo yakasiyana siyana inosisa kuhina hosha inenge yeinzwa muntu ponaapapo kunyanya mitombo yekudhaya .

Mukati mwendaramo dzavantu vekudhaya vaisaenda kuzvibhedhlera asi vantu ava vaipona ngemitombo yemumagwasha iyo imweni yavaikuma mashakani kuti vagadzire mitombo yaihina hosha dzakasiyana siyana.

Zvine manenji emene, kubatore zumbani wotogadzire mutombo, mutombo unobahi a hosha yakasiyana -siyana yakaita sebesha kana gosorwa ih zvakabanaka yaamho.

..zviziya ere nyamashi unoo kuti mutombo yekudhaya yaisanganisira mashakani embiti mizhinji yokumaniswa kuti igadzire mitombo yakasiyana-siyana iyo yaionekwa ichahina hosha.

Mwaizviziya ere kuti mitombo yekudhaya imweni yacho yaiya mbiti imweni yacho yaiye kudhlani mitombo iyi yaibahina kwemene hosha dzakasiyana siyana mundaramo mwevantu.

Igwinyiso remene mene mitombo yanyamashi mitombo yakanaka maningi ngekuti mitombo iyi inosisa kudetsera vona avo vanenge veizwa hosha asi mitombo yekudhaya yaibaahina pasina dambudziko.

Tikaningira karetu mwemene antu vaihamba mumango mikurutu vachitsvake mitombo mukati memagwasha pedzepo votora mbiti dzavanenge vakuma vogadzira mitombo pona pavanenge vatwa.

Igwinyiso remenemene, mitombo yekudhaya yaba asiyana nemitombo yanyamashi, ngekuti mitombo yekudhaya vantu vaito kume kana mashakani embuti votohina hosha dzakadayi ngebesha kana gotsorwa.

Mwaizviziya ere kuti mitombo yanyamashi yakasiyana nemitombo yekudhaya ngekuti mitombo yekudhaya yaibva pambuti dzakasiyana siyana uye mitombo iyi muntu waitokona kana kukuma mashakani woto hina hosha.

Maizviziya ere kuti mitombo yekudhaya umwe muntu vamweni vaikumba mashakani akaita seemuzumbani kuti vahine hosha. Hosha dzacho dzaisanganisira vana besha kana gotsorwa.